godo'le yaa mayyaate? godo'le yaa gaamo gaamote ikke wedellu kaaste godo'le godo'lannota hattenne godo'lete yinanni

amma'no yaa mayyaate amma'note yaa mannu kalaqinosiha kaliiqasi babbaxxeyo garinni ayeerinye aanni magansiranno gara amma'note yine woshshinanni

giwirinna yaa mayyaate ? giwirinna yaa mannu giwirinna loosire galanno lawishshaho baatto loosire gala hattono saada ce''e allaa'le allaa'late.

Daganna maate, dagate yaa mittowa hamate heerano manna dagate yinanni maate kayinni mitu mini giddo anna ama ooso ikke heerano mannati.

hodhishsha yaa mayyate? hodishsha yinaneemmohu mite basenni wole base ha'neemmoha hakkonne hodhishshaho yine woshshinanni

Oddo ya mayate oddi ya manu adi tuqu xadoshe horosire oddo afirawono lawishaho techo gibba ma galitino ma hosino yanni mimitu leddo xamame afirano oddoti

ko'ate yaa mayyate ko'atete yaa mannu lekkate wodhara seekkinoonniha hakkonne ko'atete yine woshshinanni yaate

owaantete yaa mayyaate? addi addi owaante aannowaati mannaho lawishshaho ee fayyimmate owaante uyinanniwa mannaho mannu xiwimiro mare xagisirannowa owaantete yinanni.

maxaaffa yaa mayyaate yinummoro ee borro addi addita giddose amaddinote yaate tini borrono manchi beettira lowo egenno uyiitannote.

daganna maate yaa mayyaate daga yaa mittowa gamba yee haammata manna ikkana haammata maate gamba assine dagate yananni maate kayiinni annaho amate ooso yaate.

egenshiishsha yaa mayyaate? egenshiishsha yaa mitto bayiicho mannu afate hasi'ne egensiinsanniwa egenshiishsha yine woshshinanni yaate.

muronna laalo murote yaa manchi beettira lowo horo uyiitannote laalono murote wiinni afi'neemmo guma hakkonne laalote yinanni.

Mininna biirote uduunicho yaa mayyate yinoonihura mini uduuncho mine horonsira dandiineemmo mini uduuncho degimo biiroteno horonsira dandiineemmo yaate.

hayyonna bude yaa mayaate hayyote yaa egennote mittoricho hayyotenni biifinsanni coy coyii'ne tirranni hattono budeho yaa kayiini mitte dagaha balichooma xawisanno.

safote latishsha yaa mayyaate safote latishsha yaa mannaho addi addi horo aannoho yaate kurino doogo hattono caabbichu hattono wayii kuni baalu safote latishshaati.

hodhishshanna yaa mayyaate hodhishshu haammatu dani no la'nummoro kaameelu hodhishshaho shotu garinni shiima yanna horonsi'ne seeda doogo harate kaa'lannonke.

egenshiishsha yaa mayyaate? egenshiishsha yaa mittowa mannaho leellishsate woyi xawisate hasi'ne borrotenni ikko qaalunni egensiinsanniwa egenshiishsha yinanni

odoo yaa mayyaate odoo yaa mannu gobba magaltino yaanno gobba maa hossino yaanni mimmitu ledo hasaawanno gara odoote yine woshshinanni.

Safote latishsha yaa mayyate, safote latishshi yaa xintu latishshati lawishshaho mannaho horo aanoha doogo hattono caabbichu waa kuri baalu safote latishshati.

egenshiishsha yaa maayyaate? egenshiishsha yaa babbaxxeyo garinni mannu mittowa egensiisate hasire egensiisannowa hakkonne egenshiishshaho yinanni

mininna biirote uduunicho yaa mayaate mine ikko hattono biirote horonsi'neemo uduunicho mininna biirote uduunicho yinanni.

muronna laalo murote yaa sagale murotewinni afinemo hatano folemo dancha qidado ayare murotewinni afinemo laalo kayinni murotewichinni afinemo gumatti

owaantete yaa mayyaate owaantete yaa mannaho jawa horo uyiitannote lawishshaho wayi caabbichu hattono doogo mannaho owaante uyiinanniwaati.

daddaloha yaa la'nummoha ikkiro manchi beetti heeshshosi woyyeessirate yee loosanno loosi giddo mittoho yaate ee daddaloho yaa hiranna hidhate mittoricho hidhine qolle hirranniha daddaloho yinanni.

hara yaa mayyate hara yaa mittu mininni wole mine harate daa''atto yaa kayiinni mittowa marre daa''antanniri noowa marre la''ate darama kayiinni mitte gobbanni mitte gobba daramate

giwirinna yaa mayyaate giwirinna yaa mayyaate yoottatera giwirinna yaa lamu garinni xawisa dandiineemmo mitte saada ce''e allaa'la giwirinnaho lame kayiinni baatto loosire galate.

Siconna badosheho ya xa'mote dawaro e mitte gobba sicci wolle gibba sicci ledo dixadano siccoho ya mitte gobba ayimase mayimase bade xawisanoho

supermarikeetete mirte mayaate yootatera xawisoheni supermarikeetete mirte yaa addi addi daddalo giddose amadioote kurino intaayiri no angaayiiri no buuxinayiirino no yaate

Muronna laalo, murote yaa mayyate yte xa'mottatera e"ee murotewinni ayyare affi'neemmo hattono inteemmo sagale affi'neemmo, laalo kayinni murotewinni affi'neemmo gumati hakkuno intaniho yaate.

daddaloho yaa mayyaate yoottotera daddaloho yaa hiranna hidhate hayooti mittoricho hidhine ka'ne qolle hirranniha daddaloho yine woshshinanni qolleno tirfi'ne hirranniha daddaloho yine woshshinanni.

seensilleho yaa mayyaate yiitta seensille yeemma woyiite addi addi garinni mittowa biifanno garinni mannaho illete halchishanno garinni baxisanno garinni biifinsoonniwaati

babbaxino dani uduunnicho mayaate yiniha ikkiro babbaxino dani uduunnichi siviiluyi loonsooniho lawishshaho qotto, meesane, haanto, saafe hattono woleno kuri lawanoreeti.

superimaarkeetete mirte mayyate yite xa'mootatera dawaro'ya togooti superimaarkeetete mirte giddo addi addi daddalo afi'neemmo lawishshaho anganniri no intanniri no hattono buudhinanniri no.

muuziiqa yaa mayyaate. muuziiqaho yaa la'nummoha ikkiro mannu hagiirrisira ikko dadillisira hedosi xawisate horoonsirannoha muuziiqaho yinanni.

Seensilleho yaa mayyaate yinummoha ikkiro seensilleho yaa addi addi garinni biifinse mitto baycho mannaho ille goshooshanno garinni la"ate baxisanno garii biifinsoonniwa seensilleho yinanni

elekitiroonikise yaa mayyaate yite xa'moototera dawareemmahena macciishshi elekitiroonikise yineemmo wote caabbichono uyiitannonke hattono bilbi'lateno horonsi'neemmote macciishshateno horonsi'neemmote yaate.

Egenshiishsha yaa mayyate, egenshiishshaho yaa mittowa mannaho xawisate hasidhe borroteni ikko hattono qaalunni xawinsanniwa egenshiishshaho yinanni.

Hodhishsha yaa mayyate, mite basenni wole base harate hodhishshu horonsi'ne seeda doogo harancho yannara iilla dandiineemmo yaate.

Daganna maate, daga mite gobbara kusate heedhanore dagate yinanni ,maate kayinni mitu mini giddo heerano mannati.

muronna laalo yaa mayyate murote yaa ninkera ayyareno uyiitannonke lowo horo noose murote laalo kayi murotewiinni afi'nanniguma laalote yinanni.

minenna gallanni mine ledde xawisie yoottatera mineho yaa minne worre agurroonniho gallanni mini kayiinni mne mannu ikko saada galtanniha gallanniho yinanni.

giwirinna yaa mayyaate giwirinna yaa manchu beetti loosire galinoha hattono saada ce'ire galinoha giwirinna yinanni

odoo yaa mayaate odoote yaa mannu mimitisi ledo mitte gabbara ikkinoha woy mitte ollira ikkinore wole olli ledo gamba yee hasaawanoha konne hasaawa odoo yinanni

Hara yaa mayyate, hara yaa mitu ollinni wole olla harate, daa"atto yaa mayyate, daa"atto yaa kalaqamunni dhaggefattaniri noowa marre dhaggefatate, darama yaa kayinni qarru iillenna mite baseni wole base daramate.

safote latishsha yaa mayaate safote latishsha yaa xintu mayaate latishshaati mannaho addi addi latishsha aannowaati kunino rosu mini hattono doogo yaate.

tuqu xaadooshshe yaa mayyate la'mmoha ikkiro mannu xaa yannara feesibuuke horonsire hattono inistagiraame horonsire hattono telegirame horonsire tuqu xaadooshshe woyi hasaawa afiranno.

Koatte yaa mayyate, koatte yaa lekkankera wodhineemmote hattono lekkanke gufichu gananokki gede utu lekkanke afiranokki gede kaa'littanonketta koattete yine woshshinanni.

Umu danancho yaa mayyate yoottatera ,umu danancho mayaaterano labbahurano Maganu kalaqamunni biifise seesise xunse uyinoha umu danancho yine woshshinanni.

giwirina mayaate yootatera giwirinnaho yaa mannu baatto loosire gala giwirinnaho hattono saada ce'e hattenne saada alaa'le heerannoha giwirinnaho yinanni

baattote ofolonna dhagge ya mayyate baattote ofollo kalaqamunni mitowa gottinyaamete mitowa xeichaamete lowohunni dhageefachishshanno yaate

Godo'lete yaa mayyate yitiniro godo'le addi addi garini gaamotenni ikkine gare garete ikkine godo'linanni godo'le godo'lete yinanni lawishshaho lekkate kowaase godo'lete yinanni yaate.

Oddo yaa mayyaate yitte xamotae xamora dawaroki togote oddote ya mannu gobba ma hosino gobba ma afidhino yanni mimitu leddo xamamanni hasawano hara oddote yinanni

Minenna galanni mine ya mayate mineho ya mine wore aguroniho galani mini kayinni mine manu iko sadda galitanoha hakone galanni mineti yinanni

muuziiqa yaa mayyaate? yaano mannu faarso faarsanno woyiite godo'lannoha hakkonne muziiqaho yinanni hattono sirbaho horonsiranno

daganna maate dafoo dagate yaa mitte gobbara gamba yee haammata maate gamba assine dagate yinayi maate kayeenni mittu mini giddo heeranno mannaati yaate

poletikaho yaa mayyate poletikaho yaa gashshaano gashshaanote ledo xaadde hasaabbe manna magarinni amande gashshino manna magarinni coyii'ne ammansiinso yite hasaabbanno hasaawaati.

daddalo yaa mayyaate mannu mittoricho hidhe qole xaano hiranni hidhanni hiranni loosannoha hakkonne daddaloho yinanni.

poletika yaa mayaate gashaano gobba gashitinor coye coyiixanno gara hattono manna amansiissanno gara poletikaho yinanni

Xuqu xadoshe xuqu xadoshi yaanao manchi betira manu oddo woy hasawa afirano garati lawishaho fesibuke hatono inissagramete

muro yaa mayyate muro kalaqamunni kaanseenna ikko kaansikki fultawoota murote yinanni murotewiinni sagale afi'neemmo hattono folleemo ayyire

looso yaa mayyaate loosoho yaa manchi beeti wolqasi fushshe woxesino fushshe loosannoha hakkonne loosoho yinanni

agatto yaa mayyate agatto dimbissannotino no dimbissannokki agattomo no yaate lamenta agattote yinannini yaate

mininna dubbu saada yine saada lamewa gaammanni xawiseemmahena macciishshi mini saada yaa mine calla galtannote dubbu saada kayiinni dubboho heeranno hakkoye dubbu saadawe yinanni.

Mashinuba ya mayate yita mashinuba adi adi danite lanumoro haqe daritano mashine no hatino waa wushitano mashine no babaxewo dani mashinewe no

mini uduune yaa mayaate mini uduuneeti yaa mine sagale qishirate horonsi'neemoho hattono waa woxxine agate horonsi'neemoha kuri baala mini uduune yinanni.

Muronna laalo la'nuummoha ikkiro mayyate afootto muro addi addi horo uyittanonke manchi beettira lawishshaho murotewinni ayare affi'neemmo sagale affi'neemmo babbaxxewo horo noose yaate murote.

afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate yoottatera afante gobbansara afansha abbite dodante kawa ka'a coye coyiidhe tirte hattono gobba gashshitinore afantinoreeti yinanni

baattote ofollonna yaa dhagge maati yiittaro baatto kalaqamisenni mitowa ilaalaame mitowa xeichaame ikkite mitowa laggaame ikkitinota baattote ofollonna dhagge yinanni

muronna laalo murote yaa mayyaate yoottotera murote yaa murotewiinni sagale afi'neemmo hattono foolleemmo ayyare qiidado murote wiinni afi'neemmo laalo kayiinni murotewiinni afi'nanni gumaati

amma'note yaa mayyaate yiitta? amma'no diafootto xaa geeshsha? amma'note yaa mayyaate lawihe kaaliiqasi mannu magansiranni ayiirrinye aanni sammi yee kunbuulanni ayiirinye aannoha amma'note yinanni.

giwirinnaho yaa mayyaate yiittaro saada ce''e allaa'la giwirinnaho hattono baatto loosire gala giwirinnaho yine woshshinanni yaate.

Hodhishana ya mayate hodhishana ya mitte basenni wolle base hare haranonkehi yatte kamela lanumoro mitte basenni wolle base harate lowihuni horo anonkehi yate

supermarikeetete mirte maati yiittaro supermarikeetete mirte giddo marre hoonganiri dino angayeereno intayiireno hattono babbaxiyoori biifannori buuxinayiiri no yaate.

odoo yaa mayyaate yiniha ikiro odoote yaa mannu gobba mahossino yanni xa'me mimmitu lede odoo adhe hasaawanno gara odoote yine woshshinanni yaate.

hara yaa mittu olliinni wole ollaa harate daa"ata kayiinni mittowa marre biifannore dhaggeeffantayii daa"atate darama kayiinni mitturicho woy qarru iilleenna harate.

amma'no yaa mayyaate amma'note yaa mannu kalqete kaaliiqasi kalaqinosiha magansire heeranno gara ayiirrinye anni magansiranno gara amma'note yinanni.

Minni udune ya mayate yiniha ikiro minni udune ya mine addi addi horora horonsinemohi kurino lawishahi mixashoo wassa raisiratte iko timma ganatte kalitanonke hatono jawannu bunna gafiratte kalanonke

Faashine yaa mayyate, faashine yaa yanna yannate soorantanni daganotta tene faashinete yine woshshinanni yaate.

Baadi xagga yaa mayyate ,baadi xagga lamu garinni tira dandiineemmo yaanno mannu xiwamiro xibbisira xaggichoho horonsirano hattono sagalete giddono wodhinanni yaate.

Dadalo yaa mayate dadalo yaa mitoricho hidhine kane qole hole hiraniha dadaloho yinani

koatte yaa maayate koatte yaa lekankera uttu qasanoki gede wodhine hatono gufichu lekanke gananoki gede wodhinemotta hatene koate yinanni

sumudaho yaa mayyate yiittaro sumudaho yaa mitte uurrinsha wole uurrinshawiinni badate borrotenni malaatisi'ne hakko borreessi'ne wodhinannita sumudahowe yinanni.

daddalo yaa mayyate daddalo yaa mittoricho hidhine qolle hiratenni tirfi'neemmoha hakkonne daddaloho yine woshshinanni.

Kalaqona qoxesaho ya mayate Kalaqona qoxesaho yinemo woyite kalaqunni kalaqaminowa maganu kalaqe e kalaqinowati yate Kalaqona qoxesaho yinemohu

koatte yaa mayyaate yiittaro koatte yaa lakkankera wodhineemmote lekkanke biifissannonke hattono lekkanke utichu qasannonkekki gede hooltannonke lekkanke xaano gufichu ganannonkekki gede hooltannonke.

Owaante yaa mayyate, owaante yaa mannaho addi addi horo uyinanniwa la'nuummoha ikkiro xibba xagisirate faayyimate owaante uyinanniwa marreemmo.

Adawu agarraano mayyatero diafoo ,adawu agarraano gobba diinuni horantanokki gede gobba agarte galtanore hakkuri adawu agarraanotiwe yinanni.

Boroye udune ya boresirate horonsinemoha boroye udune yinanni kurino birre irisase woleno kirre lawanoreti yate

baadi xagga yaa mayyate yite xammittaero dawaro'ya togootina macciishshi baadi xagga lamu garinni tira dandiineemmo mitte xibbaho xagichoho horonsi'neemmo hattono ee sagale coommishateno wodhineemmo

elekitiroonikse yaa mayaate elekitiroonikse yaa caabbicho elekitironiksewi afi'neemo hattono dowwo'late horonsi'neemota bilbilaanch hakiini afi'neemo yaate.

ijaara yaa mayaate mine minu iima kinchunni aleqqolle gatti assine minanni ha'nanniha hakkonne ijaara yinanni.

umu danancho yaa mayyate yiittaro umu danancho meyaaterano labbaahurano kaaliiqi kalaqamunni biifise xunse uyiinoha umu danancho yine woshshinanni yaate.

Booharani mereersha mayate yiitaro xawisema maciishi boharani mereersha adi adi garini iko manu biifisinowa iko maganu biifisinowa marre booharani leelate

hayyonna bude yaa mayyate hayyote yaa egennote mittu manchi angate ogimmanni loosannore hayyote yinanni budeho yaa kaynni mitte dagaha galtinose leellishshano

Loosoho yaa mayyate yiittaro loosu woxesi manchu mitu ,woxesi fushe wolqasino fushe hunkisinni daddale loose lophano gara loosoho yinanni yaate.

looso yaa mayaate manchu wolqasi fushshe hattono woxesi fushshe ka"entinni loose afiranoha hakkonne loosoho yinanni.

minenna gallani mine xawisi"e yoo ati mineho yaa minne worre agurooniho gallanni mini kayiini mine mannu ikko saada, ooso galtannoha hatto yinanni

loosoho yaa mayyate yite xa'moottotera loosoho yaa mannu woxesi fushshe wolqasi fushshe hunkiisinni babbaxewore loose woyyaawanno gara loosoho yinanni.

odoo yaa mayyate odoote yaa mannu tuqu xaadooshshe horonsire mimmitisi ledo gamba yee gobba ma hossino yaanni mimmitu ledo hasaawo xa'mamanno garaati.

Batotte ofolonna dhage batotte ofolo yinemo woyite kalaqamasenni mittowa ilalame ikitte mittowa xeichame ikitte lelitinotta batotte ofolonna dhage yinanni

seensilleho yaa mayyaate seensilleho yaa biinfilleho yaate seenssilleho yaa xumilleho yaate mannu addi addi garinni biife goowinsara biifaare wodhe angansarano wodhe biifanno gara biinfilleho yinanni.

Hara ya mittu mininni wole mine harate ee daato kayinni mitowa kalaqamuni iko manu loosenna bifinowa maare daatatte darama kayinni mitowa qaru ilena wolle goba fulle haratte

afantino gashshaanonna annuwa yaa mayaate yite xa'mo xa'mootatera afantino gashshaanonna annuwa yineemori addi addi garinni gobba gashshite hattono coye coyeexe tirtinore afantino gashshaanonna annuwa yinanni.

bunu minenna sagalete mine yine gaammanni woyiite mayyaate bunu mine yaa buna ganfe hirreenna mannu woxisinni agannowaati sagalete mine yaa hattono sagale hirranniwaati

afantino gashshaanonna annuwa yaa mayaate afantino gashshaanonna annuwa yaa gobbate leelte gobba gashshite coye coyiixe tirtiyore afantino gashshaanonna annuwa yinanni.

muronna laalo. murote yaa mayyaate yiittoro xawisate geeshshira murote yaa kaanseenna ikko kaansikki fultannote laalo kayiinni murotewiinni afi'neemmo gumaati.

Muuziqa yaa mayyaate muuziqu manchi beeti faarso faarsono wooyitte iko sirbba sibano wooyitte ibishiratte yee muuziqa horonsiranno

umu danancho yaa mayaate yiita"ero umu danancho xawiseemahe umu danancho yaa kaaliiqi kalaqamunni meeyaaterano labaahurano umu danancho biifanno garii xumise kalaqinoho yaate.

Owante yaa mayate mannu babaxitino owante mare afiranowat lawishshaho fayimate owante uyinaniwa hakicho afinani

muziiqa yaa mayyate yite xa'mittoha ikkiro dawaro'ya tenneeti addi addirinni muuziiqa loonsanni yaate lawishshaho suusulle muuziiqaho hattono gitaare muuziiqaho yine woshshinanni.

biifisa yaa sesiisate mitto bayiicho manaho illete la"ate baxisanno garii biifinse seesiinse agurooniwa biifisa yinanni.